Sikakuƒe gã aɖe enye teƒe sia. Eŋu vovovo woli si ke kua tome aɖe nuwo tso tome la wole teƒe sia. Amewo le agbadɔ ɖome.

Teƒe sia enye enuɖaƒe, ame sia lé agba vi ɖe ɖe asi abe enu ɖu wòle gake ele nu ko, nu bubuwo le xɔ me abe nuɖuwo.

Asime alo, asime ye nye teƒe sia. Amewo le nu vovovowo dzram, amewo aɖewo hã le nu ƒlem. Ame aɖewo le tsitre ŋu eye ame vovovowo, ameawo bubɔ bɔ anyi eh eh hã le woƒe eh nu dzadzra wogbɔ

Atikutsɛtsɛ vovovowo le teƒe sia. Akɔɖuɖiɖi, aɖiba gbogbo kple ɖiɖia sia. Akutu nuvovowo le teƒe sia.